Jaru gigeen buny tak ñunko Tek Fu wekh lila jigeen di sol di sanseh Wala gayi di geni.

Kaiiti xibarr yu am bindi yu xonxu yu bori bindi yu nyul bindi yu bulo bindi yu wert ak bindi yu wekh ak ayy natal yu barri.

Plane bu wekh buy daw si kaw mungi ameh bindi yu netteh bindi yu wekh mungi ameh lu bulo lu wekh ak lu netteh.

Ayyy talibeh yu gorr yu jangeh Kai ñinngi yoreh sen terreh tere jangeh kai Yi gayi ñingi janga Amna ñusol mbuba bu bulo tuboy bu xonxu mbuba bu domi tall amna ñudeff sen kala yu netteh gayi ñungi janga ñingi tok sisen bassang yu bulo.

Yii ayy terela tereyu andak jangeh Kay yu bulo ak yu wekh ak yu xonxu liinak sisola bu xonxu mungi am lu netteh ak ayy bindeh Kay Fi mungi ameh peñe bu wert mungi am bindeh Kay yu barri yu xonxu.